Pala ayi n doya ka di sunsuuni ka loori niŋ gamo ka pali shɛli din nyɛ nudirigu polo maa ka loori kara ŋɔ n dolili ka pali shɛli din ʒɛ nuzaa polo maa ka loori bihi n dolli

Paɣa n ʒi daagini n chimdi boofurooto ka paɣa baa ayi ʒia ka yinɔ mɔɣ'siri bia ka ko gaɣili ʒiya ka paɣi maa yaagi boofurooto maa shɛli ka piɛɣu ʒɛ o tooni

Paɣasara n ʒi adiila nima ka bi galisi ka bi zaŋ chinchina bi nyoɣani ka chinchina maa shɛli nyɛ vakaɣali ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim

Paɣaba ayi n bɛ shitoɣu ni ka yino yɛ goɣa sabinli ka bi tooni mini bi nyaanga ka bindiri wola balibu balibu tamtamya leemu bɛ di puuni kodu bɛ di puuni ni binwola balibu balibu